Tipa nim ayi n ʒɛya ka tankpaɣu bɛ bi lori maa ni tipa nim ŋo nyɛla zaɣ ʒiɛ ka girɛda gba ʒɛya n toori tankpaɣu n niŋdi tipa yinga puuni girɛda ŋo nyɛla zaɣ dozim so biɛla girɛda maa puuni ka di lan yɛ liiga piɛlli

Zuɣu pamdi n ʒi kuɣu zuɣu n yɛn pam bia zabiri bia maa ʒila tiŋa ka zuɣu pamdi ŋo bi piri namda bihi ayi shab ʒɛ n baɣaba yino ʒimi ka yino ʒɛ zuɣusaa

Girɛda n gbiri tankpaɣu ka kom do di shee katalɛm dibaayi n to n ʒɛya ka niraba ʒi di gbunni gaɣa gba ʒɛ n baɣa katalɛm ŋo gaɣa n puya ka niraba sheerina dizuɣu yino yɛla liiga ʒiɛ ka yino yɛ liiga piɛlli

niriba n zaya n tumdi tuma do'so gbami ka gbibi tahabila ka gbibi soobuli ni o toogi chipinsi ka so mii gba zaya ka ye liiga piɛlli ka pili zipiligu ka ka tuzuɣu ka simiti za paɣa so nyaanga ka o tabi o shee

Paɣa so n ʒi niɛma ʒɛya ka nyɛ gbaŋsabinli neen shɛli o ni ʒi ŋo biɛla tahapoŋ puuni o pilila zipiligu ka ka tizuɣu ka neen shɛŋa shɛli o ni gbubi ŋo mii bɛ piɛɣu puuni

Paɣsara ata n zaya ka gbubi bukunima bɛ nuuni yino gbubila pɛn o nuuni niriba ata pamla bɛ zabiri n sɔŋ tiŋa ka ninvuɣ yino lo o zabiri waɣila waɣila bɛ zaa kpala tikpariti ka piri namdanima

N ma so n ʒi kuɣu zuɣu ka gbubi subili ŋmaari waagashe kurifooti gba ʒɛya ka silba bili tam di zuɣu piɛɣu n tam kuɣuli zuɣu la ka kapu ʒɛ o zuɣu saa kapu maa nyɛla zaɣ vakaɣali ka waagashe shɛli din chim maa pa tahapoŋ zuɣu tahapoŋ maa tamla boɣati zuɣu

Paɣi so n la ʒia ka gbubi fɔn o nyaaŋa chinchina n panpaya chinchina ŋɔ puuni timali chichin ʒɛhi ka mali chinchin dozim kamali chinchin vakahalika oliiga shɛli o ni ye maa ziipi pala dizuɣu

Salima gbibu shee n boŋo ka niraba laɣam n bɛ dinni koma gba n doya la ka tahabihi ʒɛya ka kom bɛ di shɛŋa puuni gbambihi ŋo shɛŋa nyɛla zaɣ ʒiɛ ka shɛli nyɛ zaɣ vakaɣali so n ʒɛya ka gbibi soobuli n ʒɛya la

Zuɣu chɛri n ʒɛya chɛri so zuɣu bini chɛri so zuɣu ʒila kuɣu zuɣu ka piri shuu ŋun chɛri o zuɣu ŋo pilila zipiligu ka kpa ninkpara ka lahi ga woochi

Bihi n dabi ko kpaŋa la ka gbaŋ bihi taɣi kom maa ni gbaŋ bihi ŋɔ shɛli nyɛla zaɣi zɛɛ ka syɛli nyɛ vakahali so n gba bi tooni maa ka mori n ko n gili ba .